Kërr gi ni sampu mo dal di daanu block épp dal di yaxo banti yi tesaaro xorti séngeh yi té mit yi aw ni yi aw nalé.

Jigéen bu taaru refet karmarchalla ak leti yu refet boole ci ay muñu refet taxaw ay bant nekk ci ganaawam bante yu xawa ñuul tuuti rekk.

Tàkk der bu taxaw ci kaw yoon bi di yombalal nit ni seen demak dikki bi ngir bañ yoon bi xat lool jaxasoo baña am dsa liggéey refet na li yépp yombalal nit ñi dem bi ak dikk bi la.

Kërr gii di denche kaay koppar ngir yombalal niñyi seeni yonneh ak seen jotekaay koppar muneh ko koppar daal neex na lowl képpu ku ko boga denche rekk mun nga koi jaare leh ci kërr gini.

Njiiti réew mi dal di taxaw ci ka waruwaayam di saafuwante ak ay mbokkam ay xaritam ay amdi jàmam ñi nga xamante ni ñoo dal di ànda ak moom saafuwante na ak ñoo ñu noonu.

Takkader yu nekk ci biir réew mi ak biti réew mi ñoo dal di dajaloo am jotaayi wataam bi nga xamante ni dina saafaral lu bare ci wàllu kaarange gu nekk ci biir réew mi ak ci biti réew mi.

Xalé yi jàng ca daara tuba bi nu ngi tal di taxaw ci biir daara bi ak seeni ustas ku nekk ya ngi teey ca teere bi bolle ci ak muuñ bu rafet.

Mool kati blok yi ay jigéen yu dem rooti ndox dal di leen indin fekkleen fañoo gase dooro ngir fas yene mool dem tabaxe ko kër.

Mbooloo mu tàkk ñoo dal di dajaloo pasyeni wahtaan jéema hool naka laño bokke ci tacoom njiiti réew fi ci bir réew mi ñoom nak ñu ngi dajaloo ak seen yu mboh.